Suuraan as irratti argitan kun dubartii Oromoo baay'ee bareedduuf baayyee miidhagduu taate hojjaan ishee rifeensi ishee qalbii namaa kan hawwatudha. Dubartiin kun maqaan ishee eenyu jedhamti? eessatti dhalattee guddatte?